Ay jëmtukaay la jëmtukaay yi ni denkoy yu sisiin kër yi rmu muñ ñu jàppale yenn ci sude amneen bu lon yu nga xamantini dafa seere bu baaxa bax mu nañu jëfandekkoo yiini pur gene leen yini de materiel bagaas la yu nga xamantni dañu dimbale sisin u kër.

Ab tiire la tiire bu mucc ayu te temin day jàngale xam xam tiire biini lum lamboo mooy rab yi ak lu s aju tiire bi baana lool den koy faral di jëfandekoo ci bare bu jangeekaay yi.

ab kër la kër giini mu ngay am ñaari neg ci tegg am ci digg bi mu nga am liin ñu ci weer ay yere yu fasante ko digg bi mu ngay am ay bagaas am mëshini hu ak yeneen bagaas yu nga xamant ni ñonga fa

igéenla jigéen ju taaru ñuultanjool mungi rangoo ay cax kaalaw kaalagu mucci ayb rafetna lool

Xbu laxale bu góor bi mu ngi soll bubu bi mu ngi am darapoo yi senegaal mu ngi soll nimaro fukk ak gñett xale bu góur bi ni rafenna lool.

Dëkkuwaay la dëkkwaay bi ni ci hëttu ba ab nak géeg géeg gi nga xamante ni ñu fay dëka nen fa mun di sango rawatina ñu nga xamant ni den jóge ko yenee ni réew ñyow ci réew yi Gambia te amuñ fuñ dëka de nyow ci neeg yi neka fa ba seen time jot ñu dem.

ab bataaxal la bataaxal bi muj jogeko ci këti yeenekaay yi yu nge wax ci bataaxal bi ne ga réewu gambi ñom de dàxqu neen wala nanga wuñ di neex lanteek yaaya jamme pur mu dell ci xaat ci réewu gambe

kipp gune lañu kune yi ni lambooneñu gune yu góor ak gune yu jigéent ñi ñu nekk ci plaaci jangookaay kuleena jàngal seeni sariñ mu ngay taxaw ci kanam ti leen jàngal

Ab mbedd la mbedd biidee am na ñaari yoon ñaari yoon yu rataxtanooy më nga am oto bu weex bu yemm mu ngay daw ci kawam.

Ab cholin la cholin gide mbubula ak sip jigéen cu taaro ko sol ci laxoom mën ci tee aksaag bi refetna solen gi refetna.

ab bitig la bitig bidee mu ngi jaay bagaas yu bari ta wuute yenn ci bagaas yini saabu la madaar ak yeney ni bagaas yu nga xamante ni denkoy jëfandekoo ci sañu kix

ab màndarga la màndarga biide ñu koy woyoo mooyurexmant ni ñooy saytu wàllum doxal ni luwia ci réew yi cambier kureel gini ñum leen gëna xamey ci polis

Jaaru loxo la jaaru loxo biide ñu ko rabbe weñ akpërëm weñgu xonk ak weñgu weex jaaru bi de refen na lool kataaru na.

yi raxpeeri carax wi caraxu jigeen la mu hambakkan amnak ay kuloor yu fasante ko nete munfa bulo munfa ñuul munfa

lii opitaal la opitaal bini barina ay nit yu bari juka xamandena yi ñëw neen fi di uut garab ñingi toog ci ay toogu doktoor ba ngi nii la di dem sol bubo bu weex

Ooto yu bari la, oto yu bari yi ni ñu gën leen rañee ci Gambiya taksi, te wiidi am na ñaari koola, bu nete ak bu werta, oto yi ni yombal na dembeeg dikk bi ci réewi Gambi.

Ki paala pa bii nii dee mu gi yëngu ci xu jopp la tik gi pa bi mu gi sol mbobo bu nete sool mbaxal mu ñu ñu gën koy raññee ci looya iseen gaabo ko ko xamanti ni moo jiite parrey udp.

Ab njëfandëku kaay la njëfandeku kaay bi ni ñu gën koy ràññeen ci daba daba bi de den koy jëfandiko ci ci nu keryi su fekkeene bugg nañoo gaas pax merni sooy def liim mun ngay jëfandiko li ngir gase ko say xet.

Ab neeg la neeg biini dee yaato na ta barina ay bagaas yi fa nekk amna toogu toog bi dafa neteh am ay rodo yu ñuul am faan lal biini dee ñu kolale darab bu weex am ay nyegenay yu bari yu nekk ci kawam tolloog ci juróo mi nyegenay.

Li kees la kees ngi di de lum def mooy ciro cirovla def ciroide den la koy jox ca opitaalia wala ca farmasinia su fekkeene yaa ngi am jafe jaxeey.

Lii ferla feer wini dee ñu koy ganti jëfandeko mooy jigeen ñi dañ koy tàkk ci ndiga ngir rafetal ak taaral jigeeñ ñi ñoo koy ganti jëfandekoo rafetna lool.

Ab xeetu naan la, xeeti naan wedde dafa nete neexna lool, ñuggan koy dipee ci laana, laana bidde neex na lool, te bari nañu koy jëfandikoo ci réewi Gambiya.

Lii cii pehgg geudggh la, pehgg geudggh bii amna aiiy mbaare, mbaare wu nek cii digantem lal mung fa, lal yii barina, cii funga hamanteh neh aiiy gahnii tubab sungh njoweh cii gambia cii lal yii leh njui tedu dii munah fihhlu.

ñi ay niti nguur leen niti nguur y gaxamant ni ñoo ame kaara ngay réew mi di sàmmu jàmm ñi ñëw neen ci ker gi di waxa paaba ngi sol mbob bu weex